Doo n ʒiya o nyɛla do sabinli ka waɣa ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka gbubi baaji ka yɛ liiga dozim ka yɛ liiga boɣa waɣala pa dizuɣu ka zaŋ liiga dozim pa o boɣu